Like de talk am say anytime wey dem say make we go to God house like I dey get joy, na so e dey be for me too because me I be Christian so na church be my place of worship and I dey go church well well o, I no dey miss church. So anytime wey e reach time to go church or maybe na youth fellowship for evening or na Sunday service, I de dey happy, I dey happy well well because church my church na. e dey dey very sweet and lively especially for di praise and worship session. E dey dey e dey dey sweet, so I dey I dey feel good wen ever we saymake we go house wen e be sey especially on Sundays wen e be sey na day our day of service. Idey dey very happy, joy be full my body well well or maybe na wen we dey do pro program, we dey do one special program, maybe na like concert, like Friday concert for night wey be sey many pipu go minister. E dey dey really nice because e go go I go dance well well, I go sing, I go shout, even aside di whole dancing also wen na time for sermon, wen di pastor go teach watin dey watin watin pesin need to hear. No be all dis miracle, miracle, miracle go happen dat one go happen, no sometimes pastor dey talk about tins wey dey go on on our present days and how to to to survive maybe na concerning hardship or how to sha to to sha to survive even in even for inside sin. Na good tin, e dey, e dey, e dey, e dey, edey sweet pesin for body to get all dose kain advise, so wenever wen e reach time to go church, wen dem dey make we, wen e reach Sunday to go church na tin of joy, na happy tin because I know sey dat day I go come back wit blessing and wit joy. I go come back wit good news, so I dey feel happy, I dey feel glad, I dey feel, I dey feel, I dey feel, belle dey sweet me well well, as dem dey talk am belle dey sweet me well well wen ever e reach time to go church ah.

I no go lie o, am a very lazy pesin one kain wen it comes to dey go market. I no dey really sabi go market, e dey tire pesin well well especially wen e be sey di market e distance from wia I dey, if di market no near me, e dey really tire me but even wen I still go, tins still dey dia wey dey sweet me because e get some market wey pesin go go now maybe na all dis market wey dem dey sell cloth, di side of market wey dem dey sell cloth, dey sell shoes, dey share sell bags all dose side. All dose pipu dem, dem go dey draw you sey ah broda buy from me, sista buy from me, broda check my side, I get jean, I get cotton, I get all dose kain tin e dey really sweet me even tho some pipu no dey like am o, even me myself I no dey like am, wey be sey di pesin go dey tough me anyhow, dey use hand rub me but e still dey sweet sey even tho you no get at ten tion, nobody dey give you at ten tion but wen you reach dat side of market ah at ten tion be plenty well well because dem go dey draw you. Ah broda buy, sista buy, I get shoe, I get bag fine one, so dat one self e dey me and wen I dey really enjoy sey I go market na if I go wit my mama because ah my mama dey price, so if my mama dey price all dis, she dey price from all dis um pipu wey dey sell dem, e dey really funny me ah, you go dey hear from maybe dey sey somtin na like fifty thousand you go hear ah madam na twenty thousand I get. So e dey really, dey really sweet me wey be say if I even dey go back house I go dey follow my mama dey talk sey ahh dis woman you dey really try o wit all dis price and everytin because me I no fit price like dat. Which oda tin again um and also if you go market as we know tins dey cheap pass if you buy am from all dis stores wey near you for house. Moni wey go wey you go use cook one soup if you buy from house, you fit use am cook two soup if you gomarket. So all dis tins join but like I talk am e=before I no be pesin wey dey really like go to market but wen I still go fun tins, I still dey enjoy some and na dem I don mention so

I no go lie since dem don born me I neva go bank rech tiree times. Most of di times wey I even go di di di tiree times wey I go na na I go sey one na for myself personally to go do BVN to go create BVN and I neva really go and wen I go do BVN, as I do BVN den de open bank account for me, I no even dey really use am na why I no dey go bank. I no I no go talk say I dey go bank because I no dey go because I no I no really get bank account di bank wey I dey use na mobile um bank all dis Opay dem, all dis monie point, plampay dem na him I dey use. I no dey really use um banks all dis actual banks, all dis banks dem I no dey use am so I no go say I dey go bank so di times wey I don go bank dem na to go do BVN and maybe I follow my papa go bank and all dose bankers um e dey dia body plenty, if you even go na why most pipu dey use dis microfinance bank dem um dis mobile banks dem because dis ones dem no dey really get issue, if you get issue you go talk to dia customer care and dem go resolve am because if you go normal banks all dose ones go dey do anyhow especially di customer service dem, make dem at ten d to you dem go dey talk to you um dem go dey talk to you one kain way, dem dem no go one answer you, dem go dey waste your time cause I don follow my papa go um I go even say I don go bank pass tiree times because I don follow my papa go bank sometimes but say personally I go say boya one I go sey um boy ana be like na one or na two, I no sure too boy ana one sha so but um I don explain why I go bank because I go do BVN and dey create account for me, I no dey use normal bank so I no get reason why I fit go dia

I no I no go say I get friends plenty like dat because I be pesin wey dem wey dey stay inside house well well wey dem dey call introvert. Na so, na dat kain pesin I be, I no dey sab go outside well well but and I no get plenty friends but di times wey me and my friends dey usually see, na maybe we go school butwe still dey hangout o, we still dey go restaurant, we dey go wia dem dey sell food restaurant, we dey we dey go mall like all dis shopping mall dem and we dey ah we dey talk well well me and my friends. We dey ah we dey gist well well, we dey sabi talk well well maybe tins wey happen because we dey stay different places, tin wey happen for our house, for our compound abi pesin wey we sabi from school maybe somtin happen so dat one self join especially dat gossip, dat gist we dey gist well well me and my friends we dey talk watin any update or somtin wey we don dey talk before for phone wen we see we go come talk am, we go even see evident boya like maybe like pictures or um videos we g sidon which oda tins we still dey do um videos like um maybe pictures, we go snap pictures, we go do videos, no be con ten t o because I be very shy pesin so for me to do con ten t e go hard me one kain but we go just snap normal pictures, do videos and if na to read, we dey get time wey we dey read. Dat one we go know sey we wan come read, we go read, we go face studies, we go ask oourselves questions, maybe wen exam dey near we go brainstorm, we go we go read together sha, we go understand watin we dey read together, which oda tin we syill dey do again o. if na maybe we go each oda house ehnehn dat one too we go cook, maybe di pesin house wey we go food no dey, we fit join moni together, we go cook, all of us go chop, we go we go laugh, which oda tin we still dey do again o, we go laugh um if na school we still meet again, we go still gist, we go gist about maybe pesin wey we see wey dey pass wey we get gist we go tell each oda. So na dat one na some pf di tins, e still get some kain tins wey we still dey do o wey I no remember but dis one na most of di tins wey we dey do most times wen we see sha.

um me and my neighbors we we we we get dis kain relationship wey e be sey we dey respect our self. We no det really enter our self like dat, I no go sey I don build relationship wit dem or I get as I dey build am wi dem but we dey talk, we dey greet, if we see each oda for morning we go greet each oda, afternoon we go greet, evening we go greet. If I need dia dia help wit somtin like sey I wan borrow somtin or dem self wan borrow somtin and we dey we dey we dey help each oda out but we no dey talk like dat, we no dey get deep conversation or personal conversations, we get boundaries well well. We get we dey give each oda space, we no dey enter each oda rooms, you know dat kain tin wey you and your neighbor just dey friendly if you even cook your neighbor goo chweop. No me and my neighbors no get dat kain relationship, we no dey on dat kain level, we dey respect each oda well well and also den we no dey we no dey take our tins without sey we ask, we no dey say okay o maybe because sey dis pesin na my neighbor because we dey greet o make I just no o but we dey laugh, we dey talk, maybe somtin for compound funny dey happen we go laugh about am, lets say ah we we just dey okay but we no dey enter each oda like dat sey because sey we be neighbors no and di di whole relationship mata I no go sey we get dat dat level of relationship sey we go come dey tell each oda ppersona tins like sey maybe I dey experience heartbreak or I miss exam or I fail exam, dat akin relationship sey we dey we dey get deep conversations, conversations wey be sey na somtin personal wey be sey you go tell pesin wey be dey very close to you. No me and my neighbors no get dat kain relationship, we just we just dey respect each oda but we dey laugh, we dey talk, we dey greet no be sey we dey talk, we dey greet each oda, we dey assist each oda, we dey help each oda wit one or two tins. Na dat kain, na dat akin relationship I get wit my neighbors

Me and my housemate dem, we no dey really stress ourselves when e come to make we share responsibilities. Maybe we wan pay for NEPA bill, if dem just call de amount of de NEPA bill, we go make sure say we let each other know. In de next one hour, moni don come out, we don pay for am. If na utility bill like moni for dirty or maybe moni to dey sweep compound—dat kin, all dat kin tins—we no dey stress ourselves. We dey go smoothly. Even our landlord dey respect our flat when e comes to dat one because we no dey stress ourselves. We no dey… until dem don dey draw, draw you moni before you go con say okay oh! You wan pay. No! E no dey really dey like dat. Which ehn! We no dey really bother. At most… sometimes sef, if de moni no big, if na wetin one pesin fit pay, dat pesin go pay am. Den when we come back—maybe we no dey around—when we come back, den dat pesin go con like, “Ah! I pay for so, so something as una no dey and de moni na urgent something.” So, all of us wey no pay, we go give back de moni. So we dey really try. We dey really do our best to not stress ehn! To not stress ourselves when it comes to de share responsibilities. And also, when e comes to, let’s say, we wan sweep or dis kin tin—or if na de ones wey dem dey share bathroom dem—roasters dey for dat kin tin. Say, “Okay oh! Na you go wash de bathroom dis day oh! Na so so pesin go wash.” We no also dey stress because my house like dis na boys all of us be. Na guy guy we be. “Guy, how far na? Na you wan do dis one?” So, e dey go smoothly. Which other tin? We no dey cook together so dat one no be responsibility. Everybody dey cook their personal food. Which other tin sef? So, I um! At all, at all sha! We no dey stress ourselves. We no dey bother ourselves. We dey really try. We dey really manage well when e comes to dey share responsibilities among ourselves.

Wetin inspire me to start my own business, I first of all I go say na sapa because anybody wey e no get work for dis present Nigeria or e no get wetin e dey do e no get business e no get any source of income over money wey dey enter im hand, dat go person go really suffer e go really find am hard to survive for dis country. Second see um, de economy bad well well so, de first thing wey inspire me to start my own business na sapa na sapa den e get dis certain lifestyle wey everybody e want live and every lifestyle na money, any type of life wey you want live na money, even poor man lifestyle na money, so I get dis standard of life wey I want live and I go need money. So I go also need source of income. I go need get wetin dey make money dey enter my hand and also, I dey see my peers, dey dey dey dey dey dey dey dey do businesses why me myself why me no go fit do am, so dat one too also inspire me to start something and i want be person wey dey successful for my young age, I want be person wey dey successful for my young age so dat I go get I go be a I go be beta example and e go make my parents proud I go be beta example for community and for my family. Even among my age mate dem when e be sey I dey successful, I get job even before my thirties, I dey very successful, I dey do well, for my self. so dat dat one too join wetin inspire me. And also motivations from oda pipu from friends from families wey dey motivate me even when I new start wey thighs get as e dey be dey motivate me sey na so e dey be, things no dey boom at once na small small things go things go beta. So my family too, my friends too, dey join for de for de dey be dey be my inspiration. Even de idea of my business na my mama e come from, dey be my inspiration so all dis things na in join wey inspire me to start my own business.

Wetin i don enjoy sake of sey I dey work for government. I no go say I don enjoy anything because I I never really work with government. I never really work with government. But I get pipu, I get friends, I still get family relative, ex ten ded relatives dem, wey don work, wey e dey work with government still. Wey dem still dey talk about the benefits wey e dey insight, to dey work with government. Some of dem, de dey see opportunity to network, especially dos wey dey work for for government houses dem. De dey see opportunity to network, to meet to meet pipu wey they no ever imagine sey for their life, de go ever meet. So, de dey dat kind thing, na thing of joy, and also, you fit create better better connections dem for future purposes. Which oda things again wey i fit still talk sey de don rell me sey de dey enjoy? um Den the salary dem. E depends on the levels dem, maybe for dos ones wey be teachers, e depends on the level wey de dey. The pay self, de still find am come for um okay for dem. De still find am okay for dem. Also, pension. Dos ones wey wey de dey wey de on becos of sake of sey pension wey de don old, de don retire. The pension wey de go de relief private wey de go dey receive, private workers dem de no go fit get dat kind pension becos na mostly except de no de dey save or de get all dis insurance. And things like dat na government workers dey get opportunity to des pensions dem, becos government go make am go don, since wen de dey work, government go don dey save the money wey de go dey pay dem for pension. So, dat na some of the benefits dem wey me i don hear sey wey family members too don still tell me say de dey enjoy from government, for for sake of sey, de dey work for government. And also, e still dey open ways for dem, for so kind places, wen they go some kind places, they say ok, na so so so place i dey work oh. They imagine um is even like a thing of pride, imagine pesin wey dey work very closely with the governor of one particular, one state. If the pesin go out say, ah, na me be so so, maybe the secretary or the pesonal assistant for the governor of um so so so state, e go bring respect. De go respect dat pesin too. I believe sey, e also dey bring respect to dem.

Work for private sector take align with my goals, um I never really think dis kind matter until now but I believe sey private sectors e no entirely align with my reason but e get some important things to do with my goals for life. Sake of sey I know I know nobody pray to work under person, nobody wan dey do sir ma everybody wan be sir ma, so one of the goals for my life na to dey self employed to dey to be oga of my own, to be oga of myself. And dat fit only happen with for private sector because if na public sector, I go dey work under person or I go dey work under government. I go dey work under government dey do sir or ma, but for private sector I fit be my own boss, I fit be my own oga. Wey be sey other pipu go dey work under me, so dat na one of de goals wey I get for my life to be to dey self independent, to dey to to be oga of my own. Even though I no get pipu wey dey work under me but I no dey work under person, nobody dey control me, nobody go dey tell me when to resume work, nobody go dey tell me when to close, I go chose to come work when I wan come work, I go chose to comot when I also wan comot, nobody go dey control me, nobody go dey go dey go dey decide or even though person wan dey make decisions for for me e go be advice or just opinion but na me go get final say over my life but with public sector dat kind thing e no go fit happen, I no go fit get my goals, e no go align with my goals, with my target for life. So, dis I believe sey dis um I believe sey dis na why for my work why private sector go fit align with my goals because, I just I wan be be oga of my own. I wan dey dey I wan dey rule for my own space.

De challenges, de challenges wey I dey face for my line of informal work. I dey go through some minimum challenges for my, base on sey as e as una take talk am informal work meaning sey nor be, nor be something we e be sey na e dey formal. Wey e be sey e dey very very very rigor very very standard wey be sey their standard e tight well well e choke well well. I dey go through some minimum challenges like take for instance sey for example sey you know sey I get faily members wey be sey dey dey go wan dey feed off from my line of work and I no go fit really do anything base on sey na my na me get am and no be something wey don big. Nor be one big company or one big factory or something wey be sey I fit no dey around make other pipu dey in charge wey be sey managers go dey there wey be sey no be family member but base on sey na small something e never formal e still dey informal, na still small something, some family members go wan leech on go wan wan wan um enjoy de benefit. Dem go want make I work for dem or do something for dem for free. And even though e dey affect de business I no go fit really talk base on sey dem be family memebers. Also, sometimes sales dey good base on sometimes sales dey good sometimes sales no dey good sometimes profit dey dey, sometimes loss dey dey. Some customers too still dey owe um dept still dey owe me self wey dem never pay. So all dis things e dey really affect na some especially de fact wey be sey when we dey expect sey okay we go sell um things go move um and things go just dey somehow e dey really affect de, e dey really affect my work so because I go I go I go I go lose base on wetin most of de things wey I dey do for my line of work na perishable things so if pipu nor consume am if pipu nor buy am, e go spoil and I go lose dat money but sometimes too sha these um things dey move well like dat. So, dis dis na one of de challenges dem wey I dey face.

How di environment wey I dey live dey tek affect my daily life? Ehnnn, I go sey, e dey affect am positively, because I no dey live for unsafe, for um, environment wey be sey wahala plenty, for environment wey be sey den dey fight, or problem dey dey or nosie dey dey, or where um, all dis area boys den dey, I no dey stay dat kind environment, so, di environment wey I dey stay na very peaceful environment, na very calm place and na very calm area, I dey even dey, my compound very calm, wahala no dey really dey like dat, even dough den dey fight den dey easily resolve am, so, nor be place wey be sey, everywhere just dey noise dey, den dey fight, den dey break bottle or where area boys dey rule dey cause katakata up and down, nor be dat kind area I dey stay. Di di like I talk am before di area wey I dey stay na very peaceful area, wahala nor dey really dey like dat so, e dey affect my daily life positively. Because me, I be very quiet person, I be very quiet person and di area too wey I dey stay na quiet area, so, I no dey dey worried, I no dey fear sey, ah, person fit kon burst my door o, I no dey feel sey, I no dey feel any any fear for my body, I feel safe, base on di area too e dey safe. Den dey…den dey…den dey at alert wen it comes to katakata, so, I dey feel safe, so e dey…e deyI dey, I dey get dis… wen I dey inside my house, I dey get dis peace, dis peace of mind, dis relieve sey I dey house and I dey safe um, place, notin notin dey boda me, and nor no noise dey wake me, let’s sey I dey sleep now, I wan sleep for long, one noise, if na area wey be sey problem dey, if den dey fight, di noise go wake me, but, nor be so for where me I dey stay. So, for my environment, so, peace dey, if I wan sleep I go sleep and I go wake up as I wan wake up, no noise go wake me. So, e dey affect my life for in a good way, in a very very good way and even, everywhere, peace and harmony dey, even for my compound, nobody dey follow anybody fight, nobody dey follow anybody do bad belle dey do person bad, all dose kind tin, so, e dey affect my life in a for, in a really good way.

How I take dey ensure sey my basic needs I dey meet am everyday? um first of all I go say nor be everyday I dey meet my basic needs and nor be everyday I dey I dey really need I dey really get all dis need dem. Yes sometimes e dey hard person. Normal sometimes I fit no eat for morning base on food na basic need for everyday I fit no eat for morning make I eat for afternoon and night, I fit still eat for morning make I no eat afternoon make I eat night. Sometimes I fit still eat morning afternoon night but I dey try my best to make sure sey I dey meet all dis needs I dey I no go say I get one particular strategy or I get one particular way wey I take dey meet my daily needs but I dey I dey make sure sey okay for for instance sey I wan cook for morning I dey make sure sey dat food wey I wan cook for morning, e go e go reach me for de whole day. For de if na morning I wan cook am e go reach me for de whole day for morning, afternoon and night. But if na sey I no cook for morning I cook for afternoon I dey make sure sey e dey take me afternoon and night. So I dey I dey make sure sey I dey manage de food stuffs and how as I tey dey eat I dey control how I take dey chop. Make make I cause if I over chop I go suffer am I no go meet de basic needs for dat day. I dey even with my water I dey know as I dey drink am I no dey waste um pure water I no dey waste um water or um food, I no dey consume food once even though I dey hungry but I dey sabi control myself, so dat I go fit I go fit dey able to eat again when I hungry and also with water. um de place wey I dey stay water dey water too I believe sey I dey sure sey water too na one of de basic need so water I no dey get stress of water. Which other thing? De thing I dey manage I dey try control I no dey I no dey do things de way dey do me I no dey chop de way e dey do me. So, dat self dey help de way I dey try control and I dey manage.

For how we take dey celebrate festivals for my community, um I no really sabi because I no dey join de organizers but dey dey do dey dey do um dem dey do some kind festivals like street carnival dem like um new yam festival. dat New yam festival, na dat one na I sabi small dat one dem dey do am e dey big e dey big well well, wen dem go say dem go harvest all de yam, den de king if de king never chop de yam first nobody go fit, chop am dat kind thing so, dem go gats wait, make de king, first chop de yam, after de king don chop am den dem go bless de harvest dem go bless wetin dem de farmers harvest come from farm generally, den give free way for everybody dem chop de yam den also dis street carnival dat one dey happen mostly for end of de year, e dey be like all dis kind end of year, party wey dem dey do for school, for fro companies, those kind things na so those carnivals, those streets carnival those community carnivals dey also be like dem go dem go do am, dem go do, e go big dem go call DJ call artist dem pipu wey dey sing make dem come sing, dancers, different different things dem go dey do dem go dey, dem go dey shoot all dis bangad dem those rockets, just dey celebrate big sha food, food no dey necessarily dey like sey refreshment um but pipu fit cook come, pipu go fit just, wan cook come some go even carry, cloth, all dis Ankara or cheap shirt so dat dem go do to match all of dem go dress de same, dem go dress de same way so dat like e go just dey beautifula and colourful dem go decorate de street with um all dis ribbons with different colours, put light e go e go all dis um dem go do light stage all dis podium wey de artist dem go sing wey dem go dey, so e dey big well well. Even other festivals too wey dem dey celebrate too e dey big well well, dem dey celebrate am well na so I sabi sey dem dey celebrate festivals for y community.

um de cultural traditions wey I see sey weyd ey important to me during marriage um I be Yoruba boy na Yoruba boy I be so I go talk on Yoruba traditions I fit still talk on benin own small because I sabi their own small but for Yoruba, I like de fact sey de man wey wan go marry de woman, dem dey make sure sey de man dem dey make sure sey de man know de value of de girl wey e wan come marry, dem no just dey carry dey dey give am wife. Dem dey de man go go through a lot from when e go enter e go prostrate im with e friends or e brothers dem go prostrate dem go beg de family well well, dem go gat dem go need promise de family sey dem go take care of their pikin well well give dem assurance make dem know sey yes um de hands wey their pikin dey enter de pikin go dey okay dem go give de family de de, de girl family assurance sey dey go take care of their pikin well well dem go come beg for de pikin before de family go come gree, de parents of de girl go come gree sey okay make de make de ceremony continue make de kini um engagement continue and also de dey dey de de need for sey make de groom bring groom price wey go bring yam e go bring gift dem go sha give am list so dat de de wetin make me like am na sey e dey give de give assurance e dey make de bride family know sey yes when when pipu wey wan come marry their pikin dem get money and dem get money to take care of their daughter when dem marry their daughter nor be sey their daughter go go de house go dey suffer, and also de last one wey I still like na sey after de whole um de whole cultural tradition, de wife go come carry de husband cap come dey dance with am, I like am so as to e show sey yes um she don accept sey, she don accept dis man as her husband culturally as her crown, yes um na those traditions dem na I like during marriage.